Hello my pipu! As I dey see dis picture, wetin come my mind na joy, love and celebration. Dis na clear example of wedding ceremony. E dey sweet my heart! One of de most important and beautiful event wey fit happen for anybody life. For African culture, especially Naija wey we dey, wedding no be small thing o! Na big celebration wey involve families, friend, traditions, fashion and plenty enjoyment. If you look dis picture well, you go see sey de bride wear white wedding gown. Dat one na sign of purity and new beginning. If you look beside her, you go see sey her husband dey sharply dressed. Both of dem dey surrounded by plenty pipu wey come celebrate with dem. You go notice colours, styles, Gele, Agbada, Lace. All dis traditional swag wey you dey see so, na im make awa wedding, Naija wedding, dey special. Wedding for Naija dey always turn to carnival. E dey start from introduction, den e go come enter engagement, den white wedding and each stage dey always carry e own traditions. Parents dey pray, elders dey bless and de youths dey dance scatter everywhere. Dis picture, e still show unity. No mata de tribe for dis Naija, whether na Igbo, abi na Yoruba, abi na Hausa, even de minority group wey dey like Edo, when e reach wedding, everybody dey come together to show love and support. Music dey play, food dey flow and de dancefloor dey hot. You see dis chandelier and dis ligh ten ing for dis picture, e show sey dis wedding na big and classy event. E fit even be destination wedding or high society celebration. But apart from dis glamour wey you dey see so, wedding dey important because na where new family dey start. Two pipu wey love each other don agree to waka dis journey of life together. And dat no be small thing o! E need commitment, e need patient and even understanding. So, to conclude dis mata, as I look dis picture, um e dey remind me of the beauty of culture, love and family. Wedding no just be about show o! Na about promise wey two pipu don make to each other in front of community and God. Make we always celebrate love when we see am and support pipu wey dey ready to start dis journey. Because at de end of today, love na de foundation of society. Thank you so much my pipu!

My pipu, how we dey? Dis picture wen I dey see for here na strong reminder of wetin we pass through during covid nineteen time. See as all dos school girls wey wear uniform with face mask take stand for line. E show sey de dem try obey safety rules wen government an school put in place during dat time. You see dat time, everything change. Before, children dey waka freely go school, dey play, dey shout, but as covid nineteen show face, everybody gat wear face mask, wash hand steady, an do social distancing. Even the even to hug your friend or say you wan borrow pencil e con turn wahala. Fear full everywhere. E hard wella for many schools, especially public ones. Some school no even get hand-wash station; student dey use sachet water wash hand. Some families no even fit afford face mask every week, an the ones wey dem get go dey tear, yet dem still try manage am. Nigerians pikins strong well-well. Teacher sef try. Imagine sey you dey teach with face mask, dey shout for class, sweat dey pour for your body, but you no fit remove the mask. Na real stress be dat. Some teachers even dey buy hand sanitizer with dia own money to protect the student. Some children no even understand wetin be the virus, de juz dey obey becos dem see adult dey do am. But one good tin be sey, e show sey we fit adapt. Student wey no sabi wash hand before con begin dey wash hand every time. Even dos wey dey stubborn small before, de con begin dey line up, wear mask, becos de no want make school close again. Covid nineteen time, e really change the way wen school run. Online, dis online learning wey full everywhere so, e con come up but many children no even fit join becos de no get phone or data. Some children even forget wetin de don learn becos of the long break, but as school reopen slowly with guidelines, everybody juz con dey try to balance back. Dis picture na symbol of hope an resilience. Even with the whole challenges wey our children don face, our children still show up for school. School still dey try learn, still dey follow rules. E show sey even for hard time, education still dey very important, an life must go on. Thank you.

Wetin my eye dey see for dis picture na one strong woman wey dey hustle for market. E clear sey she dey sell fresh food items like tomatoes, tatashe, onions, crayfish, yam, even small ogiri join. All dis tins na wetin de dey use cook correct soup or stew from Naija. Dis kain woman wey dey sit down for roadside market so, na dem be the real MVP. Dem dey wake up early sometimes, four or five a.m. go buy from wholesalers. De con carry the load for head, arrange everything before customer go even wake up. Whether rain or sun oh, de go still dey there. De dey shout “Buy your tomato here. E fresh oh.” Hmm, na real wahala oh, but de dey do am with joy becos na from there dem dey take feed dia pikin, pay school fees, an take care of home. Like my mama for example, na dis tin she do wen she dey train five of her children. So, an dis women wey you dey see so, de dey do am with happiness. Another tin be sey wen I observe na sey she no dey wait for government to con give her job or say na employment she dey find. Na pure hustle be dis. Most women for Nigeria dey like dis. Like I talk earlier, including my mama. De no dey lazy at all. From dis small-small selling so, some of dem don train dia children reach university. You go see sey dem dey do drift savings. Sometimes sef, de go join cooperation, wetin we dey call Ajo. Dis women de dey strong well-well. De dey manage dia life beta. Even wen economy hard, prices of tomatoes go high, de go still dey adjust to make sure sey food still dey table. As she dey arrange dis tomatoes an crayfish, like how e fine so, e mean sey she sabi market sense. If your table fine, pipu go come. Dat one na local marketing strategy. Pipu wen wen pass go juz look an say “Ah dis woman tomatoes red well-well oh”. De go stop buy. Dis kain picture remind me sey for Nigeria ehn, women dey carry money many burdens, but dem still dey push, dem dey dey strong, dem dey dey smart, an dem dey hustle—de get the hustle spirit. Even though de no get shop for pizza, or air condition, or offices, dia own contribution to society big pass wetin many pipu dey sell. Na dem be the real engine wey dey move many homes forward. So, anytime wen you see market woman like dis, abeg, make you dey respect her. E no easy to sit down under sun dey sell food for hours. De deserve beta support from society. Even from the government, de deserve am,

Aah, make I talk small about wetin dey happen for dis picture. As you dey look am so na one regular street for Naija, very peaceful. Normal day, pipu dey waka, cars just dey move slow and trees dey give everywhere cool shade. E clear sey na early morning or maybe afternoon time because de sun no too harsh and de place dey calm. Now if you look am well you go notice sey one car pack small for de middle of de road and e be like sey some pipu mostly women dem gather near de car. E fit be sey dey wan come down from de car or dem dey wait to enter car. Wetin come enter my mind na how pipu dey use road anyhow sometimes because de driver just block small part of de road and dat kain thing dey slow movement for other cars wey wan pass but make I talk true shaa. De picture come show one kain quiet neighborhood vibe. You fit see trees full both side and na dat one sweet me well. Trees like dis, dem dey dey very important. Dem dey help produce heat, dem dey help make de place fine and e still dey give dat kain sense of peace wey plenty cities no get again. Another thing wey stand out be sey pipu still dey waka for road because no sidewalk dey. Dat one na something wey government suppose look into to make sure sey de road get? pedestrian walkway. Na small thing like dat dey cause big accident sometimes especially wen both motor and human being dey drag de same space. Make you check am now, e no make sense. Anyways, dey go still notice and, den you go still notice sey de dey park cars anyhow for de roadside. Na normal for here shaa but e show sey we still need road discipline and planning. If proper road sign and markings dey, pipu go sabi how to use road better. Abi you sef no reason am? Well, as I talk earlier and as I dey see dis picture, e remind me of how Naija street dey. Dat mixture of calm, beauty and still wit small small wahala wen we dey over look; from random parking to pipu trekking for for road to de peaceful look of de place. E show sey development dey happen but we still get small work to do. Anyways make we dey dey mindful of how we dey use public space whether you be driver or pedestrian or you just dey waka go your house. Make we shaa reason am sey safety and order no be only government work am oo. Na all of us go make am work. Thank you jare, make I drop my mic.

? Omo make I yarn you, anytime wen I see children dey gather dey play or even dey chop together, e dey sweet me for belle well well. You see all those small small things wey dem dey do whether na to play game like Ayo, swing or even share biscuit or kpof-kpof, na those kain thing na im dey help pikin dey grow well well. For example, if you see dem dey play that traditional Ayo game you go notice sey e no just be ordinary game, e dey teach dem how to plan how to calculate and even how to think sharp sharp. Sometimes e go even teach dem how to lose wit respect because no be every time you go win. E no end for there oo, as dem dey play together so dem dey learn how to relate wit other pipu. Dey go dey argue, dey go dey laugh sometimes dey go even quarrel small but dem go still settle; dat one na part of social development. You know sey for life no be everything go go your way, so e good make pikin start dey learn dat early and if na food dem dey chop together like maybe na break time for school and dey gather around one tree or dem dey exchange snacks, dat one get meaning too oo. For our culture to share food na love. If you see pikin wey dey share im food willingly dat one mean sey e dey grow wit empathy and kindness. Another thing be sey all dis activities dey remove shyness from their body. Some children dey quiet for house but once dem reach playground or once dem sit down wit there friends you go see another side of dem, naso dem go begin dey open their mouth dey laugh, dey talk like dat one dey boost their confidence. If dey no play or interact with others how dey wan take learn how to take talk inside group or express themselves. So parents and teachers need to understand sey learning no be only wetin pikin dey read for book oo or sey de pikin dey inside class, no, even play time na serious learning time. De kain lesson wey dem go pick from interaction wit other children sometimes dey pass wetin dey fit even teach dem for inside class plus you know sey children dey copy wetin dem see. So if dem dey among friends wey dey behave well e go work for there body too, but if dem dey lonely or dem dey dey always isolated e fit affect their emotion and dey fit grow dey fear crowd or dey fit no sabi how to take handle conflict or even share things wit pipu. So dis kain environment wey children dey free to play, dey gist, dey talk together na better thing. E dey promote love, unity and understanding so we go take build society small small to another level.

Omo if you never chop plantain before um, I no sure sey you dey enjoy Naija life like dat oo. Dis fruit wey una dey see so plantain na one of de most important food crop for Africa especially for West Africa like Nigeria, Ghana and Cameroon and de interesting thing be sey e get many ways wey you fit take enjoy am. E get as e dey be sometimes you go see am sey e dey green like dis one wey you dey see for dis picture so, dis one na de unripe plantain. If you allow am small e go come turn yellow dat one na de ripe one if you come leave am make e dey longer you come see sey e come dey very soft and den de body go come dey black na de over ripe one na im be dat one. Each of all dis stages get there own sweet use of, for example now dis unripe one wey you dey see so e still dey very hard, pipu dey use am cook porridge or fry am like chips. E dey dey good for pipu wey be sey e dey watch there sugar level because e no sweet like de ripe one. Pipu wey get diabetes sef dem dey prefer am, you fit boil am wit vegetable or even pound am come turn am to something like dis our pounded yam. Na wetin some pipu dey call plantain fufu, you don hear of plantain fufu before? um well wen de wen e don ripe small na de plantain dey sweet pass you come slice fry am, you come take am do dodo, aah, de dodo wey dey go wit rice or beans or egg or even stew. Some pipu dey even grill am or come roast am, um, dat one wey dem dey roast na im dem dey call Bole?, who no like bole and groundnut?, for dis life Omo de combo dey burst my head, abii you wan come talk of bole and fish?, go ask PortHarcourt pipu for Naija um. Plantain farming no too hard like dat oo but e still need some care, de tree no dey grow from seed na sucker dem dey plant am. If you take care of am well maybe in eight to twelve months you go see am harvest and de good part be sey e dey grow well for places wey get plenty water like where rain dey fall well well, places like de south south or south east of Nigeria but you know sey no be only to chop plantain e get plenty health benefit too. Plantain get potassium wey dey help for heart health and blood pressure, e also get dis fibre wey dey help for digestion and e dey keep person full so dat you no go over eat. So if you see dis picture of plantain for farm no just look am like ordinary tree oo na full package e be. From food to health to business to plantain um, plantain dey very important for our daily life, na why we suppose dey value our farmers wey dey grow dis thing because without dem many of us no go fit enjoy dis our sweet dodo for morning or take plantain flour do swallow for night. My pipu make I drop my mic for here, una thank you.

My pipu make we talk true, if you want make Nigeria or any country better we ghats dey involve for system wey dey rule us and one big way to take do dat na through voting. The picture wey you dey see so na pipu wey stand for queue hold their PVC (Permanent Voters Card) ready to vote. Na correct action na im be dat, e no easy sometimes to wake up early go under sun or even rain just to vote but e de very important because if you no vote you no go get mouth to complain sey things no dey go well, vote na our power as citizen. E be like you e be like your weapon to choose person wey go represent your voice. Why e dey important to vote? First, de leader wey we dey elect dey control money, dey control development, dey control security and even our education. If we leave de wrong pipu for power we go dey suffer am oo. If we choose de right pipu, pipu wey sabi, pipu wey get heart for masses we fit begin see better changes. Many times we go say “my vote no dey count” but if everybody think like dat who go come go vote? De more we participate, de stronger de system go dey. Government go know sey pipu dey watch dem and dey no go fit just do anyhow. We sef go feel proud sey we contribute to de future of our country. You see those pipu wey hold PVC for dat picture so, dey don take bold step already to even register come get as e be some go even queue for hours, some go travel far but dem still do am because dey believe sey their voices matters, dat PVC no be ordinary card na power e be. Another thing be sey voting no be just about president alone, we get to vote for governor, local government chairman, house of rep, senators all of dem matters because de local ones na dem dey even affect our daily life pass. You know why? If light no dey or if food no good or if school no function na local leaders na dem suppose answer, so make we dey involve from de top to de beginning um from de top to de bottom sorry. We go dey we go also need to encourage our friends and family, if you get PVC and your guy no get, talk to am tell am why e important. If election reach and dem no wan vote ginger dem because na our future na de future of all of use na im dem dey shape so. At de end na de action wey we take today na im go affect us tomorrow so if you wan better road, good hospital, better school and steady light make we carry our PVC make we go vote wisely. No sell your vote, no vote because of tribe or religion. Vote for person wey get vision na like dat na im change go start from one person to another till de whole community dey active. As we dey vote make we also dey hold leaders accountable. After election na to still dey monitor dem, ask question and speak out, my pipu make we no fold our hand oo, our vote na our voice, our future na our power.

Ah! See as dat elephant big. Eh! Elephant na one animal wey I always dey respect. Because of how big wey dem be and how dem dey behave like say dem get sense pass some people sef. Elephant na the biggest land animal wey dey this world oh! E no dey hard to know dem: big ear, long trunk, and their skin dey be like leather, thick well well. You go see dem for places like Africa and even Asia. For Africa here, na mostly for forest and savanna area you go find dem. Dem dey waka in group wey dem dey call herd, and dem dey like follow each other with respect. The trunk of elephant na one powerful tool. E dey use am drink water. E dey use am chop. E even dey take am play or carry small pikin. I don watch video wey e be say elephant use trunk rescue another elephant from river. No be small thing oh! E show say dem get feelings too. Dem sabi show love and even mourn when one of their own die. Dem dey chop plenty things like leaves, grass, back of tree and fruits. And because dem big, dem dey chop like say tomorrow no dey. I even hear say elephant fit chop like 150 kg of food for one day. Ah! Imagine say na you dey cook for am, eh! You go tire before dem belle go full sef. But wetin sweet me pass be say, elephant dey get good memory. Na why people dey talk say “Elephant no dey forget.” One elephant fit remember where river or road wey e pass years ago dey. And if pesin do dem bad, um! the elephant still remember dat face. So make you no go do dem anyhow oh! I remember one time for zoo wey I see elephant live. I see dem with my koro koro eye um! The way wey the thing dey waka slow and calm eh! But e still get power sha. I just dey look am like say I dey see king. Even small pikin dey happy wave give am. Eh! So for me oh, elephant, ah! elephant na strong, wise, and peaceful animal. We suppose protect dem so that future generations still fit see dem with their eyes, no be only for picture.

um my pipu una see dis picture well well e dey make person think deep about dis Naija life wey we dey live. You see dis express road big big motor dey rush pass like say tomorrow nor dey but look how pipu dey struggle to cross dem dey walker for de side like say dem nor get choice. Dis picture show one big problem wey we dey face for dis our country, you know say plenty of our roads especially de big ones dem nor get proper place for pipu to cross safe no pedestal bridge for everywhere, no zebra crossing wey motor go respect so, because our pipu dem need to reach their destination dem go come risk their life dey cross dis kind dangerous road, motor fit jam person anytime and plenty life don go like dat just because say road nor safe for ordinary pipu but de thing wey dey pain me pass be say even when government try to build some bridge some pipu go still say dem wan do short cut dem go, go jump road like say na play um life nor be joke oh dat small time wey you think say you dey save e fit turn to everlasting regret if something bad happen we need to teach ourself and our children say na safety first that bridge wey dem build, dat zebra crossing wey dem paint na for our own good oya just look dis picture again now, see how motor dey fly if driver eyes close small or if e break fail or if e just say e over speed de person wey dey cross for dis road fit just become history dat is why government need to wake up dey need to build more bridge put traffic light wey go work and punish those drivers wey be say dem nor dey drive well another thing wey important be say government need to plan our roads better some roads nor get walk way some pipu go dey waka for road wey motor dey pass no proper sign to show where pipu fit cross no light for night all these things dey cause problem government need to put money and effort to make our road safe for everybody to complete dis matter, de truth be say road safety na for all of us oh driver get part, pedestal get their own part, government na dem really get de biggest part make we nor dey rush our life if you dey hungry remember say to reach your destination and life better pass to nor reach at all life nor get duplicate oh de safety wey we dey take today na him go guarantee our tomorrow so make we nor open um make we open our eyes use sense and protect ourselves and others for road. Una well done oh!

?m? my pipu you don watch African traditional wrestling before, na wetin you dey see for dis picture so. Dis one nor be ordinary fight oh, e get deep meaning for culture, pride and community, for places like Nigeria, Senegal, Niger and other west Africa culture. Wrestling nor be just sport oh na celebration of strength, courage and honour. You see as dis two young men dey face each other muscles full everywhere body dey shine with oil or powder wey dem take rub before de fight start sef you go see plenty rituals so go pour sand for body some go tire charm for waist some go even dance around arena. All these na part of preparation to show say dem dey ready nothing fit defeat dem. For many communities dis wrestling dey happen during festive period pipu go gather from different villages dey cheer their own champions sometimes na big money dey involve other times na fame and respect for their pipu. If you win you go become hero for town pipu go dey hail you children go dey look up to you but nor be only physical strength dey important oh. wrestling for Africa dey involve with pleny tactics you gat sabi learn how to balance Sabi grip your opponent and sabi know when to pull and to push some fighters dey even use spiritual power sef na why dem dey wear all those black ropes and carry small small charms because dem believe say spiritual backing fit give dem their egde for battle, today even don modern sport like football don take over many places, traditional wrestling still dey strong e don even turn international attraction for places like Senegal where be say big stadium dey full every weekend for wrestling match some fighters dey make plenty money and fame almost like football. dis sport dey teach us lesson say strength nor dey for body alone e dey for mind e dey culture and unity e dey remind us of our root of de days wey be say community dey come together to celebrate their warriors. Wrestling nor just dey entertain oh e dey connect generations to generations and e dey carry history dey pass down, so, next time when you see Africa wrestling nor just see two pipu dey struggle see tradition see pride see culture we dey speak through action dis na our heritage and we dey modernize am make dey make say we nor where we dey come from. my pipu Africa wrestling na one for the richest own cultural heritage wey we get make we dey celebrate am preserve am and teach our children de values wey e carry.una thank you.

Haha um see better enjoyment um. My pipu na wetin life be be dis oh. Good friends, better location, cool water and plienty laugh. As you dey look dis picture so, you go see as dis fine ladies dey flex for pool side. De dey splash water, dey gist, dey sip drink. Omo, na pure happiness be dis oh. um For dis kind settings ha! stress no get chance at all. Everybody just dey relax, dey forget wahala of work, traffic, bills and every other things wey e be sey e dey make person. E good make pesin dey find time rest small oh because life no suppose too hard everytime. You see some dey inside water dey play, some sit down hedge dey dip their leg inside pool, some dey hold drink dey smile ha! um, dis na the beauty of friendship. When you get correct friends, huna go dey ginger each other, dey plan hangout, dey support one another. Nobody dey judge, nobody dey do pass demself. Just pure vibes. Even the background, check am now. See the beach wey dey beside dem. Sea just dey calm, ship dey sail. Imagine the breeze wey go dey blow from dat ocean, chai! um. E go dey cool body well well. Omo, If na me, I go just close my eyes dey enjoy am um um um. Some pipu go talk sey enjoyment na waste of time or money, but No. enjoyment na investment for your happiness and health. If you dey work hard, you gat still play hard. Take dat break, go where you fit laugh, dance, swim or gist because if you no rest, body go force you make you rest am by force one day. And enjoyment no mean sey, you must travel abroad or spend big money oh. Even simple outings with friends wey you love fit clear your head. Na the company, na im matter pass. Just look des women, de dey laugh together, dey splash water like small children. Dat's na joy wey e be sey e dey priceless. My pipu as you dey hustle, no forget to dey chop life small small. No wait until big celebration come before you go enjoy. Everyday fit be celebration if you choose am. Gather your friends go beach, go pool, go garden. Anywhere wey you bring peace wey go bring peace for your mind, go dere. Dis picture dey remind me sey, happiness no too dey far. Sometimes, na just small escape from daily routine. Sometimes na water fit fit um fit the skin. Laugh for mouth, gist form hearth, dat's na the real words

um see enjoyment <laughs> wetin dey the front of dis picture so na one of the most correct naija soup. Na ogbono soup na im be dis, with plenty orisirisi and swallow for side. Na im de dey call draw soup because e dey draw and e sweet no be small. As i dey look am, I dey see meat, stockfish, dry fish and maybe snail self fit dey inside. And the ogbono soup just dey call person make e con chop. <laughs> Ogbono soup dey popular well well for naija. Almost all tribes sabi am. The soup dey dey thick and e dey draw because of the ogbono seed wey dem grind into powder. Once you cook am with hot palm oil, cryfish, pepper and den you con add your well-seasoned um. E go form better draw soup wey go dey sweet belle. <laughs> To prepare ogbono no be anyhow. You go first heat small oil, con pour am inside ogbono powder, steer am, make am make e melt well. Den you go con add your meat, stockfish, crayfish, dry fish, pepper, seasoning and all the orisirisi wey you wan put. Some pipu self dey add bitter leaf or ugu. Me, i prefer ugu because i no dey like bitter. <laughs> though de dey add am just to give dis extra flavour. And if you wan make am rich, just put snail, kpomo and beaf join as e dey cook um. The aroma go full everywhere. If you never chop since morning, na wahala be dat oh because nose go dey deceive your belle. <laughs> Now, make i talk the swallow wey dey beside am. Na wetin dey complete the soup be dat. Some pipu go use eba, some go use pounded yam while others dey carry amala or semo but me, I dey prefer semo. <laughs> For dis picture, e resemble pounded yam, soft, round and ready to enter the soup. Some pipu dey use fork but to chop am correct, you go need to use your hand. You go cut small, roll am, den con press am, put hole con put the soup um, con carry am go your mouth. As e dey land for your tongue um um. Na so you go just dey talk um dis food no just sweet oh. E dey healthy. Ogbono get fibre and e dey help digestion. The meat dey give protein and if you add the vegetable join, e go con balance am well well. Na dis kind food wey dey satisfy you and still build your body, na im be dat. And make i no lie oh, e dey even help pipu wey wan add weight small. Ogbono soup na home food. If you go village, de dey serve am well well and for house If mama cook am, everybody go just dey smile. Even for party self, some people dey request am with semo. So, e no just be soup, na tradition and comfort food. And na serious enjoyment um. I swear um, as i dey tallk dis thing now, my mouth don dey already dey water. Ogbono soup go forever remain one of naija best food. If you never chop am before kai um you never really chop be dat.

Ha! wetin i dey see for dis picture na serious matter oh. Na one tall building wey don collapse completely. Part of the structure bend go one side and everywhere don scatter with blocks, iron rod and debris full ground. Dis kind thing no be small thing oh. E dey show sey pipu life fit dey at risk anytime if building no get better foundation or correct materials. For Nigeria and other African countries, building collapse don turn something wey dey happen every time. Wetin dey cause am? Na many things join together. First, na poor construction. Some engineers and constructors de go use fake cement, dey iron and cut corners just to save money. Another reason na sey, de dey de no dey follow build code. Government go say foundation suppose deep like six feet but some pipu go dig only two feet and de go cover am. Later rain or small earthquake wey go shake, the building don fall. You go see sey everything don go down. Another issue na lack of supervision. Sometimes, building dey go up without proper inspection. Town planning officers wey suppose check whether everything dey okay, de go just collect bribe waka pass. Before you know am, a whole four storey or five storey building go collapse one day like sey na biscuit and human being dey inside, workers, ten ants or even visitors. Some pipu dey sleep when building collapse. Many don lose their lives for dis kind situation when e be sey we fit avoid like dis. We still get problem with structure, with the land structure. Some places wey pipu dey build, no even good for heavy building. Places wey e be sey de dey swampy. If you no test the soil well and you carry heavy structure build on top, e go collapse one day now. And again, over load dey kill building. Pipu dey add extra floor and de no go make the foundation strong and na dat one dey make the whole thing collapse like sey na pack of cards. The sad part be sey, most times, de no dey hold anybody accountable. Even when life lost, you go hear sey government wan investigate but nothing go happen. The circle go just continue. But we fit stop am if we serious. Government need to enforce building code and engineers suppose dey certified and monitored. Before any house go rise, make soil test dey mandatory. Anybody wey cut corners, de suppose face the law. So, to avoid dis kind disaster, everybody gat play role. The landlord, the engineer and even the ten ant. If you dey live for house wey e be sey e dey crack oir shake, report am. Life no get duplicate oh. Na better materials, better supervisions and better planning, na im go stop dis problem. Make we no wait until another building fall before we act. Prevention as de talk am sey e better pass cure and human life na the most important thing. Dis image no be just warning oh, na wake up call for all of us. So, we gat obey.

My pipu, as I dey look dis picture, e clear sey na election dey happen for here. You fit see how pipu don lineup dey prepare to cast dia vote. Each pesin dey serious with wetin dem dey do. Dis na important moment because voting dey give everybody voice for democracy. Election na de time wey e be sey citizen dey choose dia leaders. You go see sey everybody dey patient dey follow queue dey wait for dia turn. Dis na good example of how election suppose be - peaceful, orderly and organized. For background, you go see some officials dey monitor de process to make sure sey everything dey go smoothly. I dey happy as I dey see young pipu dey participate too. E show sey de youth don dey take interest for how dis country go dey run because na awa right and duty to vote, to choose who go lead us well, who go represent awa interest for government. Dis kind scene dey very common for election day. People go wake up early go polling unit, queue under sun or rain just to exercise dia civil responsibility. Sometimes sef, e dey hard because of long queue, heat or delay, but pipu still dey there. De dey determined to vote. Election na no be just to go drop paper inside the box o, na about making decision wey fit affect the whole community or country for the next few years. That’s why e dey important make we dey take am serious. You go notice sey some pipu dey discuss among themself, dey talk about wetin dey happen, dey share opinions. Dis na democracy in action. I dey hope sey for dis election, pipu go respect de process. No fight, no violence because election suppose be time of peace. Time when everybody go come together, despite dia different opinion, dem go choose leaders and still dey united as one pipu. I believe sey event like dis dey important for us to strengthen democracy. When pipu say dia vote dey count, e go encourage dem to participate more for de future election. And when leaders wey pipu choose enter office, de go know sey na the pipu put dem for there so de go work well. My pipu, as I dey look dis election process, I dey pray for peace, fairness and success. Make everybody wey vote go home safely and make de result reflect de true will of de pipu, because at de end of de day, na together we fit build better community and better nation. Una thank you!

As I dey look dis photo wey I dey see so, e just dey like normal street wey dey for one community wey pipu dey gather for roadside. You go notice sey dem get big iron drum for one corner. But e no be like sey na today dem dey use am. Some pipu dey stand near the drum, others just dey relaxed or dey gist small-small. De road dey dry, no plenty moto dey pass. But you fit see de kind dust wey dey show sey na untarred road or semi-tarred area. Pipu just dey. Some dey wait, some dey observe wetin dey happen for road. You fit see sey for dia body language, dem just dey relaxed, no rush-rush dey happen. For dis kind environment na so e dey be. Pipu go just come out, stand for roadside dey look pipu wey dey pass, dey talk, dey gist. Dem go dey watch motos wey dey go and come. If you look well, you go see some tyres wey dem arrange for ground. Maybe dem dey use am block small area for mechanic or maybe dem dey use am mark spot for drivers. You go also notice small sign board wey dey for the background. De signboard carry address of where dem dey do JAMB, WAEC or NECO lecture. De place, e dey resemble rural or semi-urban area wey be sey life dey move at normal level, no too much wahala. De people wey dey there, dem dress casual. Some wear slippers, some wear simple shirt, some cover head with scarf. Na normal life dey happen for here. E dey remind me of how for many communities, especially for dis Africa, roadside dey serve as meeting point. Pipu fit even stand for hours dey talk politics, dem dey analyze wetin dey happen for town and then, dem go just dey greet pipu wey dey pass. For dis kind place, you go see friendship, community bond and sometimes, na from here pipu dey connect for different things. Even though even though de dey look simple, na from dis kind gathering na im pipu dey hear news when dem dey plan things, when event dey happen, na here dem dey hear am. Wen dem wan settle quarrel or even when de dey share opportunity, na dis kind roadside gathering naim dem dey hear am. I pray sey dis kind community develop development go reach dem o. Make better road come where dem dey and make opportunities plenty well-well and make dem get that togetherness spirit and dis dia um community and de togetherness spirit wey dem get, make e no die. God go help us.

As I dey look dis photo, I dey see one young man wey just sidan quietly for corridor, dey focus on wetin dey im hand. E dey hold book or paper and e dey bend dan e head dey concentrate. Maybe e dey read or e dey write something important. De place wey e sidan e dey look like school or university environment because of de design. You go see plenty pillars, plenty space, and de dey use dat kind block wey dey get hole for air to pass so dat breeze fit dey blow small-small inside. De corridor dey quiet, no plenty pipu dey waka pass. E be like sey e go early or maybe other pipu dey inside class or de no dey around for dat moment. Sun dey shine outside but because of de building structure, de corridor dey cool and shaded. Na dis kind place dey perfect for pesin wey wan avoid noise or distraction, so dat e fit reason well or prepare for exam or assignment or project. If you look de guy body language, you go see sey e dey very serious, e no dey play, e no dey look phone or e no dey gist. E just dey focus on wetin dey for im front. And na so some student dey find quiet corner dey do dia last minute reading before lecture or before exam. Or maybe im just wan enjoy small peace of mind without wahala, because some pipu dey wey no dey like wahala, dem go just wan stay quiet place make dem just dey on dia own, think well. De environment dey clean, de ground dey neat, light dey enter small-small from outside through the open space. Dis kind architectural design dey very common for many African universities especially for those wey e be sey de dey hot area, because dem want make air dey circulate well-well and sun no too dey enter directly. Dis picture show small story of dedication and focus. Sometimes pesin no need big library or fancy classroom before e fit um read or learn. Just find one corner wey quiet sidan, open your book, enjoy de enjoy the knowledge wey you go gain dat moment. Dis young man now, e dey represent many youth wey be sey dem dey try hustle for better future. Wey be sey dem dey do wetin pesin fit to make sure sey dem succeed for dia education E also remind me sey for life, no mata de environment, if pesin get determination, e fit find way to focus and work towards im goal, even if de place no be official reading room, e e go turn dat um corridor to personal reading spot. I pray make all dis effort wey dis guy dey put make e no waste and make e dream come true.

um my pipu, make una come see o! As you dey look dis picture so, na real example of wetin e mean when Nigerian youths stand up with one voice. Whether na protest o, abi na awareness walk or whether na political rally. One thing dey clear, de energy for dis image dey loud and e dey powerful. You see sey plenty pipu full everywhere? Some stand, some sidan, others even climb truck. And de Nigerian flag wey dat guy raise up, e no just be ordinary cloth o! E stand for hope, unity and voice of the pipu. Dat one alone dey speak loud sey we still believe in dis country. From de way pipu gather, you go know sey dis one no be play, na movement. And guess who dey lead am? Na de youths - young men and women wey tire to sidan look while things dey go anyhow. Dis kind gathering ehn, e dey show sey awa generation no dey sleep again. We dey ready to take awa stand. You go also notice sey some pipu dey wear campaign shirt and um cap. Dat fit mean sey na political rally or election awareness march. Anyone wey e be, e still show sey pipu don become more politically conscious. Before, e go hard to see dis kind turnout unless sey na music concert, but now see as dem full ground. De dey demand change or support wetin de believe in. Even de guy wey remove shirt climb truck, e show sey e no dey fear. E dey bold, e dey represent thousands wey fit come out. Dis na de kind boldness wey we need to push Nigeria forward. Youth wey go speak with dia chest but still dey peaceful and united. To conclude dis mata, dis picture get many wey pass wetin my eye dey see. E dey remind me sey Nigeria still get future, and dat de future dey inside de same pipu wey you see here. Na why we go build dis country. No be by violence, no be by shouting, na by unity, numbers and action. So next time when you see pipu gather like dis, no just dey dey see dem sey dem dey make noise, sometimes na voice of the truth dem dey shout. Make we support peaceful movement, make we register for PVC, make we vote and above all, make we no give up. Na we be the change wey we dey wait for. God bless Nigeria!

um Make we talk about wetin we dey see for here so. Dis na one big correct fire truck. E dey red for colour, e stand for middle of road with all de light dey shine. If you see dis kind truck for your area, e mean sey something serious don happen or e wan happen. Fire service no just dey waka anyhow, dia presence dey always show sey dem dey on alert to save lives and property. Fire truck no be ordinary vehicle o! E be one of de most important emergency tool wey any community suppose get. If house catch fire or accident happen wey need rescue, na dis kind vehicle naim go go rush come with firefighters. As you dey see am so, de truck get heavy duty equipment inside. E get host, water tank, ladder, axe, safety gear, oxygen mask, even first aid dey inside. Dem dey always respond quickly, once call enter dem no dey waste time at all. You fit hear siren from far and the de de red light go dey flash so that everybody go clear road make dem pass. Dat flashing light and that siren e dey save lives o, because every second mata for emergency. You see sey de fire truck na red for body, because red na colour wey dey easily grab at ten tion. For danger, your eye go quickly notice red. Dat one no be mistake, na de design wey dem do deliberately to make pipu alert and dey careful. Plenty pipu no dey understand sey fire service no be just for fire alone. Dem dey also handle things like gas leak, collapse building, trapped pesin or even flood. Dia work full ground. Na why government suppose dey equip dem well and citizen sef, dem need to dey respect dem. Dem need to dey respect wetin de dey do. Another important thing be sey, make pipu dey call fire service early. For Nigeria, many pipu dey shout for neighbour before dem even call emergency number. Time dey important for fire cases. De earlier dem reach, the more things wey dem go fit save. So to conclude dis mata, the image wey you dey see no be just fine picture, e represent safety, response and hope. Anytime you see fire truck, remember sey na pipu wey don train hard naim dey inside. Dem ready to take to risk dia lives for others. Make we always appreciate firefighters, report fire incident and quickly, no no block road when emergency vehicle dey pass. God bless all emergency responders and make we too learn small firefighting tips e fit save awa life one day. Thank you!

Omoh! na real ginger dey happen for here so. See as dem dey run like sey tomorrow no dey. Dis one no be ordinary waka o, na serious marathon race wey dey happen for dis picture. You fit see sey dem full ground. All of dem dey chase the same goal. Dat one na to be number one. De dust wey dey comot for dia leg sef e reach to blind eye. <laughs> If you watch well, you go notice sey the road na red earth road. Dat one mean sey de race dey happen for rural or less developed area. But dat one no stop the athletics at all. See de energy! De pesin wey wear number one hundred and seventy-six don take lead. Im dey front dey push hard, others dey pursue am back-to-back like sey na lion de dey run from. Dis kind competition e show discipline, strength and mental focus. To run long distance race no be beans o! Your body go tire, your leg go wan give up, but your mind go dey tell you sey make you push go front, no stop. Na so life be o! You gats dey consis ten t even when things hard. Race like dis um, e dey happen for different towns and cities across Nigeria. Sometimes, na for health awareness. Sometimes, na cultural celebration and other times, na for national qualifiers for international event. You go see young boys and girls wey don dey train for months just to show sey dem fit represent dia state or even de country. Some pipu de dey use these opportunities take dey escape poverty. Because if dem win, dem fit get sponsorship or carry eye go abroad go run bigger race. Even those wey no win, dem still get fitness and exposure. Another thing wey sweet me for dis race na de spirit of unity. All of dem dey run together; different tribe, different background, but de same purpose. Nobody dey fight, nobody dey drag position with violent, na clean race. So dis race no be just sport, na message. Life na marathon. No be who first start go always finish first, but who no give up go surely reach the end. As de dey run with strength, make we too run awa own life-journey with focus, energy and patient ‘Big ups to all de athletes wey dey hustle like dis’, una sweat no go waste. And to everybody wey dey lis ten, make we always find awa lane and no stop to dey run de race. Una well done!

Horse na one animal wen don hep human being since long time. For plenty places, horse dey dey useful for transportation. Before motos and okada begin dey onboard, na horse pipu dey use travel for market, farm or even go visit family wen dey far far village. Horse sabi run fast so e dey quick pass leg waka. Anoda tin be say horse dey help for farm work especially for obodo wey dem dey use carry goods go farm. Even for some places today, horse still dey very useful to do work wey machine no fit do. Horse still dey important for security work. Police for some countries dem dey use am do patrol especially during festival or for big crowd. Horse fit waka wey e be say car no fit reach and e dey give better view to di officer wen dey on top am. No forget say horse still dey useful too for sports and enjoyment. Horse race na one big business wen be say many pipu dey bet or watch am for fun. Some pipu sef dey keep horse for house as their pet or prestige to show say dem dem don arrive dem get money. Even for war long time ago dat time for olden days wen dem dey fight war horse dey dey very important. Soljas dem dey climb horse take dey fight. Dey dey use horse take dey deliver message. And dey dey use horse too take dey run escape. So horse no be just animal wey fine, e get plenty use for human life. Na loyal, strong, and smart animal. Even though we no dey see horse evriwere like before dat time, but di role wey horse don play for history e dey big well well

You see for Africa communities like Yoruba, Edo, or even Igbo land, traditional religion still hold strong. Di picture wey una dey see so na clear example of how some pipu dey communicate with dia ancestors and spiritual powers. Wetin we dey see for ground, fruits wen dey like watermelon, drink, kolanut, white cloth and even paper na all part of sacrifice or offering wen dem dey give to spirit wen dey believe say e dey protect dem. Some pipu go say na juju, or say na old way of life but di truth be say traditional religion na one way wey our forefathers take dey connect with di unseen world, world of spirits, gods and ancestors. E dey teach us say dis life get both physical and spiritual side, and if you no balance di two well, e fit affect you. Pipu dey go traditional prince wen wahala big pass wetin dia eyes dey see. For example, if pesin dey sick and hospital no fit help am, some go go native way. Dey believe say some sickness fit be spiritual or maybe pesin wan marry or start business, dem go go ask elders or consult oracle for guidance. E no mean say dem dey wicked or backwards, e mean say dem value spiritual direction. Even for community matters, traditional religion dey play role like wen dem wan do festival, or open land or settle fight. Elders go do ritual to call on peace. Sometimes, pipu go gather dance, sing and give offering. E dey bring unity, joy and identity. E dey remind us of who we be and wetin awa ancestors stand for. Even tho Christianities and Islam don spread, some um spread now, some pipu still miss traditional belief with modern religion. And you go suprise say even some pastors some imam still dey respect di power of land for secret. So make we no dey judge. Traditional religion fit be old but e still dey teach us morals like respect elders, not steal, keep your word, and always make peace. Na heritage wen we suppose understand before we even reject. Traditional religion still dey live today becos e get meaning. Na part of awa root, and tree wen forget im root go fall. So whether na sacrifice, prayers, or celebration, all dey show say, we get spiritual culture wen deserve respect.

For dis picture, wetin we dey see na two pipu wen love dey catch dem well well. Di babe dey smile give di guy and she dey present am sumtin. Maybe na food or gift. Dis one show say love no be only for talk but for action too. For awa culture especially for village or community life, to give sumtin to pesin wey you love e dey very important. E fit be sumol food, gift, or even help with di pesin work. Dis na how we dey take express care and affection. Sometimes person go carry food go meet dia partner for farm or bush. Just to show say dem dey tik of di person. Di way di guy collect di gift, and di way dem dey look each oda, you go know say di love dey very strong. No be by expensive tings um. Sometimes, na ordinary fufu and soup, or piece of yam, na en dey dey use show say dey carry dat person for mind. For local love mata, respect and humility e dey always follow. You go see say di babe kneel sumol. Dat one no mean say she dey lower herself um, but na our culture of saying she value di man. Di guy sef go respond with smile and gentleness. Dat one mean say di guy appreciate di girl. Dis kain love no need internet, data, or flashy tings. Na natura and sincere feeling, wen dem de use show true sumol sumol acts. Even song wen elders dey sing sometimes go say, "If person give you food, den dem don give you part of dia heart". Love for awa community dey simple, but deep. E dey e dey inside how we dey care for each oda, how we dey support our patna, and how we dey present sumol sumol gifts from di bottom of our heart. So dis, wen you dey see so, na sign of true love.

Gbagam gbagam make una hear um, gbagam gbagam um <laughs> my pipu, dis man wen dey dis picture, no be ordinary pesin um. Na town crier. For village or sumol town. This kain pesin na one of di most important pipu. E be like di newspaper, radio and sosha media of di community all join togeda. E go waka from one end of di village to anoda end dey beat him go-ngo and den e go dey shout information wen concern evribodi. Whether na say one elder don kpai um or say community go hold meeting for evening, or maybe na say make pipu no go farm tomorrow becos of security matter, na di town crier na im go tok am. Most times dem dey select town criers from pipu wen get loud voice wem sabi evribodi for town and wen pipu trust well well. E go waka under sun and rain just to pass im message and as you see am for dis picture so, im carry im traditional go-ngo. E wear clot wen show say e mean business. Pipu dey respect am well well. Before fone and Whatsapp enta awa life, town crier na how evribodi dey take hear news. And even today for some rural areas, town crier still dey work becos network no too dey or many pipu no get access to digital technology. Dis role dey very cultural too. Sometimes, town crier dey follow masquerade for festival waka. E go announce say festival go start, or say elders dey come meeting. Na voice of di land na im dem be. So wen next you hear, gbongom gbongom or hear dis announcement too, just know say na tradition dey tok. Town criers na part of awa history and dem still get work today to unite di community, spread important information and keep di tradition alive.

My pipu, make una look dis picture well. Wetin una dey see na one of di most common sights for Nigerian streets. Na fone accessory seller. Dis pipu dey sell evritin wey pesin fit need for dia fone. Charger, earpiece, pouch, screen guard, power bank. Anytin wey go make your fone dey funshon well. Dem no dey get big shop um, but dem dey arrange market for portable stand like wheenbarro or wooden frame. Just like dis one wey you dey see for dis picture so. Most times, dey go pack near busy junctions or popular bus stop wey pipu dey pass steady. You go see say di vendor don arrange all di items neat. Dem hang fone pouch, chargers even power bank full ground. If you price well, dem fit reduce sumol for you. Sometimes, dem dey even sabi repair fone or change fone screen if e break. Dis kain hustle dey very important for awa economy. E dey show say Nigerians dey sabi hustle well well. Dem no go wait for white collar jobs before dem start to dey earn. Dem dey face sun, rain and dust just to dey make dia daily bread. Dem dey contribute to local economy and dey provide quick solution to pipu wey no fit go big shop. Customers like dis woman wen dey dis picture go just waka come, ask for wetin she want, price am and if e good, she go buy am waka dey go her way. Dis na example of informal business wen dey move tins for Nigeria daily. As technology dey grow, demand for phone accessories no dey slow down at all. From student to make to market women to okada riders, evribodi dey use fone and all of us need one tin or di oda to support awa devices. Dat na why dis kain business go still dey relevant for many years to come. Even sumol bois wen dey learn under demsef fit turn am into big business tomorrow. En dey inspire hustle spirit for di young generation. Na true example of how street smartness fit take turn to better livelihood if pesin take am serious.

My pipu, mek una look dis picture well. Dis kain place na very familiar site for Nigeria, especially for university campus or public square for town. You go see say trees full everywhere and di shades wen de dey provide na serious blessing for everybodi wey wan rest from sumol sun wahala. If you look well, you go notice say some pippu don gada for under tree. Some de stand, some dey gist, while some just dey pass. For di background, you fit see some white banna or posta. E be like say e fit be campaign mata, or maybe student politics or registration wen dey go on. Dis kain setup dey very common, especially during school seshion or eleshion period. Pippu go dey gada for unda tree dey debate, dey laugh, dey support dia candidate or dey follow update. Di environment dey peaceful. Dry leaves full ground. And you fit see pathway wen pippu dey waka pass. For afternoon laidis, under tree na one of di coolest place wey person fit fain breeze. You go see student or pipu from di area just come siddon. Sometimes dem dey chop gala, dey sip water, or de read sumol book. Dis kain scene dey remind pesin say even wit all di hustle and buzzle, Nigerians sabi create space for peace and social life. Na for dis kain area people dey buid friendship, do group discussion, meet new pipu or even plan event. E show how important open public space and nature be for awa community life. And if you reason am well, dis kain place dey hep blend learning, relaxation and community interactions togeda. For inside classroom, you dey get lecture. But for outside, under tree laidis, you dey learn street wisdom and social connection. So as technology dey grow and people de modernise, mek we still remember say places lai dis, open ground wid shade and space, dey very important. De no be waste of land. De be breathing space for awa society.

As I dey look dis foto, i dey see say na quiet environment. Two pipu dey waka for pat under dey di big tree wen dey for centre. One wear purple cloth, di oda one wear blue shet and short. Dem just dey stroll dey tok, maybe dem dey gist as dem dey waka. For di back, I dey see anoda pesin wen dey carey umbrella. E be like say di sun dey shine well well. Di road no too dey busy, e just dey normal with sumol sumol movement. Di tree wen dey for di picture big wella and e dey give shade for where e stand. Around di tree, di ground dey dry. Grass no too plenty. E dey show say maybe na dry season or dey never water di place well. But di place neat sha. Detty no too full ground. If you look well, if you look di background well, ypu go see say houses and one sumol building wen get white paint dey. E be like na school compan or govment area becos e get dat kain official look. You go also see say electric pole and street light dey for corner. E show say dem dey maintain di area sumol. De environment dey peaceful, nobody dey rush, nobody dey shout, pipu just dey waka dia own jejely. Dis kain place fit be wey pipu dey go do class, or dey dey go office or dem dey use am as shortcut go anoda place. Di tree wen dey for middle e dey very important becos e dey give cool place to rest or to hide from sun. As i dey reason am, di place fit dey useful for pipu wen wan relax outside without too much noise. If dem put bench under dat tree, e go sweet well, becos pipu fit sidon dey enjoy breeze. Di road wen wen dey by di side e dey also make am easy for pipu wen dey waka pass and you fit see vehicle wen dey go front and back. All di pipu wen dey waka for dis foto dey look relax, nobodi dey hurry, di kain atmosphere dey calm. E dey show say na normal day without plenty wahala. And dis kain place wen if you siddon dey observe pipu, you go dey see differen kind of movement. Pipu go dey go market, dey go school, work, or dey just dey waka for bodi exercise. So overall, di place dey okay. E get balance between nature and building. Di tree na big advantage for dis space becos e dey add beauty amd comfort. If dem fit plant more grass or flowers, e go even fine pass as e be now.

My pipu, una dey see dis picture, na typical Nigerian roadside market na im be dis one. See as evribodi just dey hustle for dia daily 2k. If you look well, you go see diffren pipu dey sell diffren tins. For front e get one woman wen dey sell soft drinks inside dat basin wen dey untop dat wooden stool. You go see bottles of Fanta, Coke, Sprite and oda minerals. Evritin dey set to cool customers wen dey waka under hot sun. For di left side, you go see dat wheenbarrow wen dem load wit groundnut. We dey call am Hausa groundnut. And oda tins still dey inside di wheenbarrow. Di pesin dey manage di space make im fit sell. Na serious informal market na im be dis one. Dem dey use anyhow corner to survive. For di back, umbrella dey cover some sellers. E show say sun dey beat pipu for dere. Dat tree for middle, e try sumol to provide shade. Buh e no too cover evribodi. If you observe well, you go see plastic bottles and pure water nylon wen dey fall for ground. Dat one dey show say sanitation no too strong for da area. Pipu just dey troway waste anybow. If rain fall now, all those detty fit block drainage or scatter evriwhere. Dat one na one of di challenges of dis open market wen pipu dey do like dis. But despite all dis sumol wahala, di place still dey full of life. Pipu dey talk, dey price, dey laugh. Na wia community dey connect. Even though di environment no too fine or organize, pipu still dey use am survive. Evribodi dey struggle to make dem to make sure say dem fit go house with sumtin for pocket. Anoda tin be say, e show how sumol businesses dey hustle without formal structure. Govment fit hep dem wit beta stores, waste bin, public toilet or even security. But as e be, na evribodi dey on dia own. Na survival of di fittest na im be dis. My pipu, dis kain market dey important for awa economy. Na wia food dey cheap pass, wer pipu dey find beta bargain. Even though di environment rough, di spirit of hustle dey high. E show say Nigerians dey resilent. Anywhere dem land, dem go turn am to oppurtunity. From dis picture, we fit learn say sumol effort dey build big dreams. But we still need better structure to support all dis informal wokas. At di end of di day, wetin we dey see no be just sellers and buyers, na story of daily survival, community bonding and hustle spirit. Even wit sun, dust and no better infrastructure, pipu still dey smile dey dey push forward. Na di true picture of wetin dey happun for many parts of awa kontri today na im be dis.

My pipu, una see dis fain picture. E dey show two young fine girls. Dem dey happi, dey smile as one dey plait di oda one hair for stadium or big hall wen get plenty blue plastic chair. Di two girls wear di same clot, white net top wit light blue dress for inside. Di girl wey na her hair dem dey do, she jus sidon dey enjoy as dem dey do her hair. She jus dey smile bright. E be lai say di gist wey dem dey gist her dey sweet her die. Dis picture dey tok many tins. Fest, e dey show sisterhood or friendship. How we dey epp awaseffs even for outside house. Normally, na for saloon or for inside house na en dem suppose braid dis hair. But here dem dey do am for public place wen dey quiet. Maybe na because dem wan enjoy breeze or dem jus dey chill after training or event. But e show say Africa girls sabi improvise. Evriwere fit turn saloon if pesin get handwork. Anoda tin be say, dem de rock dia natural beauty pradly. See as dia black skin dey gloon. See dia natural hair dey shine. Dis one na sign of confidence, self-love and pride for our Africa identity. Dem no dey rush foreign style. Dem just dey embrace wetin be dia own. Di empty chairs wen dey for dia back, e dey give sense of peace, quiet and freedom. E be laik say na one off time or maybe na break from serious event. Di light wey dey shine from window dey add calmness to di scene. Evritin soft, noting dey rush. You go even feel say dem de enjoy di moment. No stress, no wahala, jus pure vibe. Dis picture fit remind pesin of childhood. How mama or sista go dey braid your hair for veranda while breeze go jus dey blow. Or how for school hostel, your frend go say, "Mek I hep you plait am sharp-sharp." Na communal spirit na en dey inside. E also to show creativity. Hair dressing no easy. E need patience, skills and passion. Di girl wey dey braid, di di display handwork for public. She dey practice, she dey showcase and she dey mek her friend look fina. Finally, dis image dey carry positive energy, black joy, black excellence and black unity. Despite any challenge, despite any environment, dem still dey find joy for sumol moment.

E get one thing wey people dey quick Judge but dey no dey try understand am and na our Traditional African Religion. as I dey see this picture, wey dey show shrine or altar. He dey remind me of how our forefathers dem dey connect with spirit and ancestors before Christianity and Islam enter. For Yorubaland, for example dem dey get different Orisa like Sango wey be God of thunder and Ogun God of Iron and war and Esu (Wey dem dey serve S messenger between Man and Spirit. These shrine for the image na where dem dey put offerings like Kolanut, Palm oil, Cooked Food, Drinks and sometimes animal Sacrifices just to honor the spirit. These religion dey grounded for respect, respct for elders, respect for nature, respect for forces wey pass human power. The Prince wey dem dey call babalawo na him dey interprete message from the God's through the oracles, and e dey guide people on wetin dem dey do but that one no be true na belief system like any other religion. He gets rules and taboo and ways of worship. Infact if you go Brazil or Cuba today dem still dey practice am inform of wetin dem dey call Satiria. Me, I feel say, make we no dey shame our route. Our traditional religion dey teach moral Lesson, community value and spiritual discipline. Even some people wey dey go church still dey collect soap and protections from all these native places. So, make we no dey deceive ourselves. I never really practice am sha, but I get respect for people wey dey serious about am, especially when dey no dey use am do harm or hurt anybody. Every religion get people wey dey misuse am. To me, this shrine an sacred place when respect, communication between Man and Spirit and are part of who we be as AFRICANS.

As I dey see this image so, he dey touch my mind, I dey see hope, I dey see future, I dey see young Naija boys wey no dey give up. For this picture, some dey press laptop, some dey learn coding, and some just dey observe quietly. But one thing clear, they wan change their story. These days for naija, no be everybody dey wait for government work again. Plenty youth don wake up say if opportunity no come meet me, I go create my own. Naso, tech take enter naija life. Coding, Data science, Digital Marketing, Graphics Design, UI/Ux, even AI and Machine Learning. He sweet me say despite NEPA no dey stable, despite say Data don Cost. These boys still dey learn. Some go even charge phone and laptop for junction, dey watch free YouTube tutorial, Con come back sit down for tech hub or open space just to code. Some dey watch YouTube tutorial, some dey at ten d free online podcast, like Alx. No be small thing o, person fit dey Bauchi, Akwa Ibom, or even village for Kogi yet e dey do remote job for one company wey based for Germany or American. He shock you, na digital skills cause am, but he still get challenge. Many youths never get access to laptop, internet dey slow or e no even dey at all, light go just go off without any notice, and some dey even loose hope, because no money to register for courses or even buy data. But even with all these wahala people still dey push. That one na the naija spirit. Make I talk true, if government fit support tech space for this country well well, youth go change Naija. Make dem give us tech hub, give us power, give us mentorship, and small start up growers. We go buy Mobile Apps, websites, Fintech, even Games wey go shake Africa. As person wey dey into tech too, I sabi say e no easy but he dey possible, na small small we dey climb. Today we dey learn HTML and CSS, tomorrow na REACT and backend, and before you know wetin dey happen we don become Stack Developers. This image na reminder say HOPE STILL DEY. As long as naija youth dey determine, dey ready to learn and dey ready to grow. Nothing go stop us. Digital skills na key. make we no dull ourselves na our time to shine like this.

my pipo wetin i dey see for dis image na sarchetwater factarye whear dem dey produce wetin we sabi as pure water plenty pipo dey work for dis place dem wear whighte uniform and henet for higane dem sida for table dey pack di small line o water wen mesida produce if you look ground you go see say bags of water full ground those ones don alredi to go marketdi

‎You see this picture wey you dey look so? Empty chairs everywhere — blue, orange, green — fine fine colours. But nobody dey sit down put. And na here this thing touch me pass. These chairs resemble dreams wey never come true. Dem just dey wait. E be like say life don prepare space for people, but the people never reach. ‎Some still dey struggle. Some don give up. Some dey try reach the gate, but dem never fit enter. This empty stadium resemble our country in many ways — plenty opportunity dey, but access no dey. Talent dey, but nobody dey give chance. ‎‎As I dey look these chairs, I dey think: how many young people for Naija get big dreams wey suppose fit this seat? People wey sabi design, code, dance, talk, write — but dem still dey house. Why? ‎‎Because road no clear. Nobody guide them. And for some people wey even reach, na lack of support push them comot. But make we talk true — these seats still dey here. E mean say hope still dey. ‎‎Now na to prepare, push, and believe say one day you go take your space. Everybody get him own colour — blue, green, orange — just like our differences. But na the same stadium. If we fit join hand, we go fill this place with greatness. ‎‎Sometimes silence dey talk pass noise. This empty stadium dey remind us say the future never start if we never show up. So the question be say: you ready to show up? You ready to take your place? Because this life no go wait forever. ‎As I dey talk now, some people dey discouraged. Some don try many times but no result. But I wan beg you — no give up. That seat fit be your own. You fit be the person wey go change your family story… or even change country small. Who know no chair to sit down no dey wait make dey invite you sometimes na you go show say you ready prepare yourself learn wetin you wan learn sharpen your mind when chance come you go fit march am well. Empty chair no me say nobody dey come it just mean say space dey for person wey ready so if you dey hear me get ready your sit dey wait for you.

Wetin be Settlement? Settlement na any place wey human beings come gather dey live. E fit be city, village, town or even small community. As long as people dey live, sleep, chop, and do things for one area, na place na settlement. Some settlements dey big, like Lagos, while some small, like one remote village for Benue or Bayelsa. The kain place wey you settle dey really affect how you live your life everyday for example If you dey stay for city settlement like Abuja or Lagos, your daily activities go dey very fast paced. You go wake up early, face traffic, hustle to reach work. maybe you fi even use bus, bike or keke. Everything do dey dey rush rush water fi come from borehole or tap, and na generator or NEPA you go dey depend on for light, but if you dey dis rural settlement you dey, life dey calm small You fit wake up go farm, fetch water for stream, or even do small trading. the Road fi no too good, no network sometimes, and basic amenities go just dey limited. But peace of mind dey plenty and cost of living dey dey low. Settlements also fi affect the kain of work wey you fit do. For urban settlement now, you go fit see tech jobs, banking, office work and plenty other opportunities. for rural side na mostly farming, fishing, or handwork like tailoring or carpenter na im people they do. Your environment go shape your hustle and even how you dey think too. even Education and health e no be the same. city children fi get access to better schools and hospitals, while children wey dey village side fit hard before dey go even see good clinic or secondary school and then social life. If you dey live for city, you fi go cinema, eat outside, at ten d events. but for village area, remote area, na mostly community meeting, church program, or local festival na im dey bring people together so as you see am, settlement play big role for how person dey live life everyday from wetin you chop, where you waka go, how you take dey hustle and even how you take dey think. na your environment na im dey guide all those tins, the better the settlement the more opportunity people fi get, but anywhere wey you find yourself na to adapt, make the best out of that place wey you kuku dey, una well done.

Wetin be the most effective way to crihate awenes abat pipu matritment, to fight pipu matreatreatment, woda na domestic violence ,child abiuse, discrimination, or even workers oppression, we must first crihate awenes, if pipu no sabi say dem Dey wrong, dem no go fit fight am, so to stop matreitment we nid strong awenes, for strit, for skul, for online and for even insyd church, one of the best way na thru community education and sensitization, we fit enter market ,village square or tawn hall ,gather pipu and explain Wetin maltreatment mean, sometimes pipu wen Dey matreat others no Dey even know say Wetin dem Dey do Dey bad, so awenes go open their eyes, another strong tool na medias like radio, Tv and newspaper,e fit help spread the message well well, especially radios for rural areas, once dem hear stories and real life emxamples dem go understand, programs like jingles, intaviews and drama fit pass the message well well too, socio social medias too na strong tool wen fit help pass the message like face book ,WhatsApp, instagram, Tiltok, if dem use am well e fit carry awenes go far, pipu fit post videos, write up or thru life story wen go touch oda pipu, youth wey Dey online go begin reason Tins differently, schools and churches or mosque ,Dey very important too, if children learn from young age say maltreatment bad like to Dey bully pipu, domestic violence, or unfair treatment, e go shape their future behaviors, religious leaders fit also preach abat love respect and kindness for pipu, anather powerful method na tru real life testimonies and campaign, if person wey don suffer mat-treatment come out to talk about am,e go shake pipu,e go make oda pipu wey Dey go thru the same tin, get courage to take talk at or to take seek help, we fit also use drama or music to take pass this message ,pipu wey love entatument, wans message enta thru dance or drama dem go Dey remember am, finally we need hotlines and support centers where e be say pipu go fit report maltreatments secretly and get help, the more we talk about am the more pipu go open eyes and stop the nonsense, so to stop pipu maltreatment awenes must reach everywhere schools, homes, markets, even social media and for place of worship, wans pipu sabi say maltreatment no be normal thing and say help Dey the society go bigin change, awenes na the first step to justice

Which significant role happiness Dey play to take overcome life challenge for this life wen hard so strong so, one strong weapon wen fit help person pass thru challenge na happiness e no mean say the problem go disappear oo, but when you get joy inside you your mind go Dey strong, happiness Dey give person strength to face wahala without say the person no break down, wen person Dey happy even for small ways even for small ways, e go still get hope say things fit better, for instance if you lose job or say money no Dey but you still find small reason to smile maybe from friends, music or family, your mind go still Dey light that kind mindset Dey help person find Solution fast fast because stress no go block the person brain, happiness Dey help reduce depression and anxiety when you focus on the pain and suffrin your body and your mind fit Dey breakdown, but if you carry small joy take hold body even if na fake smile e go still stat to Dey heal you from inside, happiness Dey act like medsin for soul, anada tin be say when you Dey happy pipu go like stay Arand you, you go attract help, encouragement and even opportunity but if you always Dey bitter pipu fit run from you so happiness Dey open doors even for tough time, again happiness Dey make you appreciate small wins maybe life never balance but, if you sabi celebrate the little progress wen you Dey make e go motivate you to continue to Dey push, you no go give up quickly because you get happiness, lastly happiness help person stay healthy, doctors talk say laughter and joy Dey boost immune system, so even for sickness or for stress, happiness Dey help you recover fast fast, sooo yes happiness Dey play big role for life challenges, e no remove problems o, but e go give you the energy the peace and the hope make you take waka thru am as life Dey tough make we find small reason tooo take Dey happy everyday na wan of the strongest tools wey we get to take survive be that